Ibhakani elitshengisa isibhedlelekazi lapho okuhlolwa khona omama njalo okubakhona imithi njalo kubuywr kukhangelwe abantwana abancane .

Ibhakani eilkhulu litshengisa lapho okulesibhedlela esikhulu esibizwa ngokuthi Butare Branch Brother's Of Charity.

Emphikitsheni sibona udokotela eselebhu engabe esenza amathesithi athile. Emalebhu yikho lapho okwenziwa khona amathesithi egazi amanengi ukuze kubonwe imikhuhlane ethile.

Emalaboratory yikho lapho okuhlolwa khona igazi lezigulane jikelele kuqakathekile ukubana izigulane zihlolwe igazi ukuze kunanzelelwe ukubana zingabeziphethwe yikuyini.

Kulompikitsha kufakwe okusetshenziswa ukuthatha iBP ukuze kobonwe kumbe i BP ikhwelile loba iyehlile kumbe njalo ingabe i normal. Ngakho kusetshenziswa umtshina wokuthatha iBP.

Umpikitsha uveza imitshina etshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela ingabe isetshenziswa izinto ezitshiyeneyo kakhulu ekwelapheni izigulane.

Natha iDaily natural detox iyakuncedisa ukukhipha okungahlanzekanga emzimbeni kanye lakudigestion system yakho ihloliwe.

Imithi emashalufini iphakhejwa emaphakethini abhaliweyo okucacileyo njalo ifakwa emashalufini ngezigaba zayo

Imithi emafamasi ifakwa phakathi kwama bhokisi abhalwe okucacileyo njalo ngezigaba zalokho emelele uku kwelapha.

imithi iphakhejwa ngendlela ezitshiyeneyo njalo ezilobunono obukhulu ibe isifakwa kuhle emashelufini ngezigaba zayo

Umntwana uphiwa ipolio vaccination kukhanya ngabe health kuvamile ukuthi abantwana baphiwe le i vaccination nxa kucatshangelwa ukuthi kule outbreak.

Abantu abanengi abesigabeni esithile babuthene kukhanya ukhona okhuluma labo engabe ezobaxwayisa, ezobanika ulwazi ngokuthile ekuziphatheni ngempilakahle.

Abantu bahlanganisiwe. Babuthene belalele imfundiso mayelana ngokuziphatha langokusetshenziswa kwamakondomu.

Odokotela labomongikazi bayazinikela kakhulu ekukhankaseni ngezempilakahle kubonakala lapho abahamba khona bekhankasa befundisa uzulu ngokuziphatha langempilakahle.

Abantu bamile benethwa belalele ezempilakahle. Lokhu kuveza ukuqakatheka kwezempilakahle empilweni yabantu. Bazimisela ngokunethwa belalele.

Imidlalo iyanceda abantu ukuba baqine babelempilakahle enhle abezempilakahle bayakhankasa ngayo ukuze basize abantu.

Umama ozithweleyo unatha amaphilisi. Kuqakathekile kakhulu ukubana umama ozithweleyo ahlolwe njalo athole okokusekela ingane ekhulayo esiswini ukuze ikhule kuhle.

Indoda eqoke isikipha esiluhlaza ithwele ibhola eliluhlaza elilotshwe inombolo yesine, ngesandla sokungxele.

Nanko umtshina wezempilakahle usetshenziswa ngabezempilakahle esibhedlela nxa beselapha izigulani ukubona okuthile ngawo.

Syaqhubeka sibona imithi yesintu, elungiswa ngezihlahla zesintu. Licena leli elilungise ama products ayehlukeneyo, ama products la anceda izinto ezehlukeneyo.

Kuyajabulisa ukunanzelela ukuthi imithi yesintu isilungiswa kuhle ifakwe ezimbodleleni, emagabheni kanye lasema bhokisini, igcinakale kuhle ilungiswe kuhle njengemithi yesilungu

Umpikitsha utshengisa amaherbs athi I aloe vera, I lemon balm, ibasil, lavender, I rosemary, I peppermint le Marygold asetshenziswa kakhulu ukulungisa amaphilisi yesintu.

Nansi I shampoo umuthi wokugeza inwele yenziwe nge aloe jojoba icena. Icena selisetshenziswa ukwenza izinto ezinengi kakhulu ezisizayo abantu

ilemoni yisithilo esiyijwayeleyo kakhulu liyisebenzisa ukuncedisa emzimbeni lincedisa okunengi kakhulu okufana mhlwawumbe umuntu esizwa ele flue enganatha ilemon uyazizwa ngcono

Leyi yimbhida ye bronchol elungele umzimba elinywe kuhle kule indawo imbhida le iqakathekile emzimbeni ukusiza amasotsha omzimba

IChena, iLemon Balm, iPepper mint, iMarigold, iLavender, iBasil leRosemary yimihlobo yamaherbs asiza ukwelapha imikhuhlane ethile.

Kula herbs amanengi agoqela o ma cloves o garlic o cinnamon o green tea o rosemarry lamanye amanengi

Izihlahla zemithi yesintu sezisetshenziswa ukufakwa emapakejini lezibhodleleni ezinhle ezihloliweyo.

Icena ngesinye sezihlahla zesintu ,eselidumile kakhulu umhlaba wonke jikelele. Zinengi impahla esezilungiswe ngecena ,imithi yokunatha ,yokugeza ukugcoba .

Izihlahla zesintu sezithathwa zenziwe amakhambi emithi etshiyeneyo eyokunceda izigulane ,enathwa ngezilinganiso ezihloliweyo njalo isifakwa ezintweni zokuphathela ezihloliweyo.

Icena kukhanya liyasetshenziswa kakhulu ezintweni ezinengi ukwenza imithi engaba ngeyokunatha, eyokugcoba, eyokugeza , njalonjalo

ichena likhanya yisihlahla sesintu esiqakathekileyo kakhulu siyasetshenziswa ukwenza imithi etshiyeneyo eyokugcoba eyokunatha kanye leyokugeza

Imithi yesintu isiphakanyisiwe isikwelinye izinga ayisafihlwa isikhona emikambo eqakathekileyo abntu sebehlangana nje besiyayithenga njengaloba yiphi impahla.

I forever isikhiphe omunye njalo umuthi oyenziwe nge garlic othiwa yi forever garlic kanye ufakwe ezimbodlelaneni ezincane ezinhle ezibhalwe hundred grams.

Imithi yesintu isiqakathekiswa lokuna lowe western medicine isigcwele layo imikambo yemithi isibukuswa abantu bathenge bayi sebenzise bekhululekile ngoba isilungiswa ngobunono obukhulu

Ingiga lomgigo kuyasetshenziswa ukuze kugingwe imithi yesintu etshiyeneyo uma sifuna imithi leyana ibe yimpuphu isebenziseke kuhle

imithi yesintu ama products amangalisayo kakhulu afanana labo oil esiba gcoba amajwabini ethu awomileyo ijwabu libe buthakathaka

Imithi yesintu isilungiswa ifakwe emashelufini ifakwephakathi kwezibhodlela lamaphakethi kuhle ibhaliwe okucacileyo

Nansi i"onion", i"onion" ngeyinye yemibhida, iyalinywa ingasetshenziswa ekuphekeni ukupheka ukudla okumnandi okwakha umzimba kuthi njalo abanye bayayisebenzisa ekwelapheni izinto ezithile.

Kulensimu enkulu eyamaherbs awesintu. Amaherbs kukhanya alokhu esiya ethenjwa ngoba encedisa ekwelapheni imikhuhlane eminengi.

Kulomfanekiso kutshengiswe ielephant grass utshani obukhulu kakhulu obusebenza njengeherb kusebenza ukwelapha izinto ezinengi kakhulu kuyancedisa kwezempilakahle ngakho kuyasebenza njengemithi yesiNtu .

Abesilisa labesifazana bazobukisa insimu lapho okulinywa khona ichena ukuveza ukuqakatheka kwalo

Inyanga evezwa ibukisa amakhambi ehlukeneyo engabe engokwelapha imikhuhlane njalo eyehlukeneyo kukhona lezingcebethu ezehlukeneyo.

I"avocado" yisihlahla esithela izithelo ezithandwa kakhulu ngabantu okukholelwa ukuthi sinika impilakahle njalo ziyelapha imikhuhlane ethile.